Dano aryo ma gitye ka wot kun bene ngat acel tye ma oketo bag i lak bute kun bene ngat acel tye ma omako bao ma gitye ka wot gicito ka ma godigodi tye iye.

Winyu, dok winyu man tye ma opye apyeya kun bene en opye idye lum kun bene yec kome tye madwong adada doge bene tye madit adada

Dano dok dano man tye madwong kun bene mukene gucung acunga kun mukene gitye ka woto ki myel kun bene giwoto ki wer kun bene mukene tye ki ka woto ki ilo cinggi woko

Yo gudo dok yo gudo man tye ma kionyo iye lam kun bene mutoka ki wegi pikipiki tye ka ngwec iye kun bene yo gudo man gang piko mo tye iye.

Yo gudo dok yo gudi man tye matidi adada Kun bene yo tye madwong itenge ki yadi bene tye matitino tino iteng yo gudi man.

Pii nam pii nam man tye madit adada kun adera tye ka kati ki i tenge kun bene i tenge godi bene tye

Pii nam, dok pii nam man tye madit adada kun bene woto ki tagge i teng pii nam man bene tye yeya ma kicibo i tenge.

Lutino kwan ma gitye ka wot dok lutino kwan man gitye ka wot i dye gudu ma otal adada kun bene gitye ka wot ki loro lela kun ngat acel ty ema obyelo bag i ngeye.

Lela ma kijengo ki tal labolo tye ma kitweyo iwi lela man kun bene kicibo tye iteng yo gudu dok yo gudu man tye maram maram

Dano ma gitye ka tuko dok dano man gitye ma kun bene gitye ka gweyo odilo jo mukene gitye ka wot ki ruko bongo ma green green i komgi.

Pii kalele ma ogure dok yo pa pii kalele man tye i kin odi kun odi man bene tye odi bati kun bene laco acel tye ma tye ka wot ki iteng pii kalele man.

Dano man tye ka goyo bulok kun en tye ka goyo blok ku bao ladoge aryo en pud tye ma ocoto daba kun oculo dog bao acel.

Laco ma ocung i doggola kun bene tye ma oruko camo ngeye matar i doge kun bene en tye ma oruko otok ki bongo macol.

Yor gudo, dok yo gudo man tye madit adada kun bene mutoka acel tye ma ocung, i teng yo gudo man, kun polis aryo tye ma ocung i nyim mutoka man.

Lutino ma gucung iteng gudo kun bene ingetgi tye lum ma otwo matek adada kun bene yo gudo man tye ma otal matek adada.

Man lyeci dok lyeci man tye madwong adada kun bene cacigi tye mapatpat kun bene gitye ka wot ki i pii nam kun bene gitye ka wot kun gingolo.

Mutaka ma gucung madwong dok mutoka man ti kali ma patpat kun bene ki ryeyogi i line kun bene dano madwong tye ka wot i kin mutoka man

Lee man tye ocung i dye lum kun bene en tye ma ocung i col piny kun bene kume tye ma otono otono col col tar tar.

Dano man tye ma tye ka dolo capat ki nyanya ki kabej kun en tye ma oruko kor bongo tuko pa uganda kor bongo ma yelo

Dako man omako ajar dok ajarne tye madit adada kun eni oketo ajar i wi cuka ma obano abana kun en obedo i mukeka.

Rii, dok rii man gitye ma gucung ma gukare akara kun bene gitye ka mato pii ka ma pii nok iye.

Pii man tye ki godi ingette dok godi man tye ma ocung ka mapadi padi kun bene nyang tye ma obuto iteng pii man ki lum bene tye ma otwii.